Bipuɣunsi n so chinchin maŋa niɛma bi nyoɣani ka ʒi niɛma bi zuɣu ni n chɛni palli zuɣu

Sarati n paagi shab palli zuɣu ka loori nim saɣam loori nim maa galisiya di mii ŋmanila shab bi zani ni bi nyɛ binshaɣu din niŋdi maa sokam ku chɛnila o chɛndi

Paɣa ninkurigu n ʒi daangi gbuni n duɣuri bindirigu o yiŋ sambanni ka o ʒiya maa o bobla bobga

Ayirimo ka be bɛ ŋɔ be zaa gbibila anfooni ka yɛ nɛɛnsabila ka shaŋa pili zʋpila so

Daani ka bi ʒiya maa paɣaba anahi ʒila loori maa tooni n tumdi bi tuma paɣa so gba ʒila paɣaba anahi maa tooni n kohari sima paɣa maa yɛla liiga ʒiɛ

Mopilli gbuni ka bi ʒeya maa bɛ zaa yuuni la paɣaso ŋun za bɛ tooni maa ka o diriba fiila paɣa maa yela liiga ʒee ka kpa ninkpara dabba maa shɛb gba kpala ninkpara paɣa shɛb ban za nyaangi maa zaa ha gbubila baaginima.

bɛ pala palli n-niŋdi ayirimo polin' paɣa n-za bɛ luɣili maa o kpala ninkpara ka pili zupiligu paɣa so ŋun gba za o luɣili maa yela liiga ʒee ka bɔbi bɔbiga loori piɛlli m-be bɛ nyaaga chani maa.

tʋma duu ka bɛ be maa ka zani ni bɛ ŋmaa foto bɛ ŋmaarila foto maa kuriti sheli bini mali maa gbini shebi zala kuriti maa nyaanga

Piibu piibu shee ka bi bɛ maa bi piɛla foolii ni bi piiyi bin bori shɛba adaka nim n za bi tooni maa ban lihiri piibu maa ʒila kuɣusi zuɣu ka ban yɛn piiyi maa za tiŋa ka ban yɛn piiyi maa za zuɣusaa.

Doo n ʒɛ bin nyura adaka gbuni o yɛla chinchin maŋa niɛma ka piri namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka pili zipiligu

duu puuni n bala maa teebuli ʒɛmi ka tii tam dizuɣu tii kɔpu gba tamla teebuli maa zuɣu kuɣu gba ʒɛla teebuli maa luɣuli fulaawɛs gba biɛla duu maa ni

Paɣaba n yɛ kali niɛma ka zaŋ bansi niŋ bi nuhuni ka pili bi zuɣuri bi worila waa

kootu duu puuni ka bɛ be maa doo maa wuɣi la o nuu a ni o pɔ Naawuni do' sabinli so ŋun gba zaa be duu maa ni maa ŋun nyɛla sikiriti.